Kai dis question e get di way e touch me o, some kain pipu wey I get some kain good pipu for my life wey wen ever I tink of dem I dey alright I dey fine, omo first of all na my mama o. kai my mama na beta woman omo dat woman don dey wit me even wen I no get anytin, even now I no still get anytin but na she dey wit me, on a one on one basis dat woman na beta pesin. Omo if I I dey tell you sey if I wan even marry now I go marry pesin like my mama because she dey make me feell special, make we no even talk about her food you understand dat kain tin wey I dey tell you. Dat food na anoda different different koko o um if you chop my mama food you self you go feel special, you go feel loved, my mama food na on a very high high bases I dey tell you my guy. My my mama na beta pesin, my mama na beta pesin o, she dey make me get dat kain inner champion feeling, you understand watin I dey tell you now. Dat kain inner champion feeling, omo she dey make me believe in myself even wen even wen tins no dey go well she dey make me believe in myself dat unconditional love she dey show am for me. den I come get some amazing pesin again, omo dose ones dem dey come through o, dat kain time wey you go you go need somtin urgent you go need help you go need advise, you go need some kain tins wey go fit just boost your moral dem go just turn up like sey dem be um de be all dis up, dey be nepa, you go see nepa sometimes go turn up like sey, just wen you needed dem di most, you understamd watin I dey tell you now, omo na so o, you understand dat kain tin.omo dose friends I noo dey joke wit dem o, na even dem sometimes wen I dey week wen I no wan do anytin dem g say guy make we go play ball now, just forget about dis tins, life pass all dis tins wey you dey tink about and I go reason am and I go sey true true omo tins go beta but if tins beta watin go come happen to me if I no dey you understand ba? So I gas just forget my feelings, forget my thoughts because dose guys dem dey really speak words wey go help me motivate myself, you understand watin I dey tell you now. Omo sometimes I I come get one big babe, omo kai dat gal na beta pesin oo, she be joy giver joy giver. Omo kai, omo toor, na so o

Omo! Dis kweshon na kin solid kweshon oh! Because ehn! [hisses] Na one tin wey I just dey work on concerning my finances, you understand ba? Because now, if I wan get beta peace of mind for my finance, na like dis as I dey like dis. Wetin I dey do be say, first of all, I dey create one kin budget. Because now, omo! I no fit just dey earn hundred thousand make I con dey spend two hundred thousand a month. Na debs be dat na! I dey enter one kin trouble wey—omo! In de long run e go affect me. Even for short run e go still affect me. So, I gats track my finance by creating budget. E get wetin dey dey call scale of preference. Omo! If dis tin no dey necessary for me to buy na, I no go buy am. Because ehn! I no fit say I dey earn hundred thousand make I dey look go dey say I wan buy GLE car abi GLK. Wetin?! Which kin moni I wan use do dat one? And no be say I dey steal. Na beta work I dey do. I dey work with my hand to feed with my hand… my mouth. Do you understand wetin I dey tell you na? So, I dey create monthly budget wey I go use track my finances. I no dey spend pass my power oh! Omo! Na wetin I—I—I… no be wetin I desire I dey buy sometimes sef. But, wetin dey… wetin dey urgent, wetin dey important, na him I dey buy oh! Because ehn! As a young pesin, I gats dey very careful. I gats dey very careful. Because young pipu now, un! I dey try so much to avoid debt. Debt na bad tin oh! Debt fit put you for high blood pressure. Debt fit make your mind dey beat—if you just hear knock for your door in de morning, you go think say na de pesin wey you dey owe moni dey con knock door. So, me I desire dat peace of mind. Dat peace of mind wey I go get, I just dey live within my income. No gargara. No pressure. No competition. Omo! Who I dey compete with? Dis life na jeje oh! Anybody wey dey go forward, no worry, make e go. We dey come. I dey come now. Ah! No be say we dey run. Dis tin na kin tin wey I dey use make my peace dey, because I gat… I no dey temper with my peace oh! Competition ke? Ah! No! Me I no sabi dat one. Debt—I comot hand completely. I no dey promise pipu wetin I no fit give dem oh! Omo! Um! Na to make Mama proud me I dey oh! So, I no want anything wey I go con tell you say “I go give you dis tin” because I wan make you feel special around me. No! I no dey inside dat one oh! Me na, I dey live within my income. Omo! As God dey bless me, I just dey oh! I no dey even stress myself. You understand wetin I dey say na?

Dis question wey dey like dis now na very complex question omo dis one don bring many contemplation. Some kain pipu dey talk watin dem no know, some kain pipu dey talk out of experience, some kain pipu dey talk. But me now as your um as your guy now, I go tell you watin be watin be my perspective you understand ba because now if you just mention voodoo you go hear pipu dey talk, dat word dey instill fear, anxiety, some kaintins for pipu, some kain pipu you understand but you now as pesin wey um understand dis tin, I go help um understand am. Culturally ba dis voodoo na, e get significant dis tin for Caribbean and Afro-Caribbean communities o. I go I go, in a short while now you go understand watin I dey talk because um yu go understand sey e dey play importand role in traditional medicine. Dat kkain bonding for communities, dat kain um cultural bonding dis tin e dey help am, e dey e dey foster am you understand watin I dey tell you now. So um for example you knoe dat place wey dem dey call id dat voodoo na <silence> dose pipu wey dey outside dis country dem go go dem go go get dis kain tin because na na dis e dey e dey make na like um watin dem dey call dis tin self, tourist attraction you understand watin I dey tell you na tourist attraction now, so dat tin now, e dey um e dey e dey make na dat voodoo ba if you wan understand <silence> spiritual realm, e just dey make pipu dey respect di spiritual realm well because dat tin na na make. Me I neva try am before but so me I no know am but based on my perspective of dis kain tin na him I dey share wit you because dis tin now if pesin just hear voodoo dey don dey reason charm dey don dey reason all dis tins but dis tin ma na cultural significance o na watin our forefadas na our great great grand fadas na watin dem dey do dat time na no be watin bring tourist attraction come dat time for dis kain for dis part of di globe. Na watin dem dey do dat time na I dey tell you my guy, so di distin noe um you gas dey dey careful so dat we no go dey instill fear you understand <silence> if you understand if you dey rich in understanding cultural practices you go understand sey dis tin no be as pipu dey talk am, um na me dey tell you now. Tin no be as we dey tlk am, if you dey like if you understand dis tin well you go understand sey no be wey as pipu deyt alk am. But for dat culturan significance um omo me I just feel sey ba di sterotype and di misinformation wey dis di name at di mention fo di name pipu go just scared e no dey necessary because ome we gas look at dis tin critically we no fit just use our feeling for some kaintins you understand now

Omo! Dis kweshon wey you ask e give me one kin joy. De kin wey just dey burst my within. I no know oh! But kai! Dis… you know say me now, I been dey tell you na say me I no be dat kin voodoo pesin but me I be Christian. Me na pesin wey Christ die for — na him me I be oh! And I dey proud of am. Omo! When it comes to spirituality I no dey use am joke oh ehn! Me I dey go church regularly. I dey ehn! My meditation time I no dey use am play. Omo! When I dey meditate like dis, omo! Dat kin refreshing moment. E just be like say fresh water dey flow inside my belle. Dat kin joy from within. Omo! I dey try, I dey try… I no say I dey try explain in words but, kai! Omo! E dey very long oh! But [hisses] I go do my best to explain how I dey feel to you. Omo! Dat kin joy if I con go church omo! Dat kin joy if you con see your pipu wey you dey… wey you don start tay tay together. Una take dey pray. Una take dey dance. Una take dey do tins for church omo! Dat joy dey oh. Dat kin joy you no fit buy am oh! Na beta joy. Dat joy no be joke at all. Because hm! Dat joy from within na peace oh! Peace of mind. Dat kin surely peace wey you no fit buy for market omo! Moni no fit buy dat kin peace. Dat peace na joy from within I dey tell you. So, na spiritual activities. When I dey fuctionalize for dis spiritual activities, omo! My spirit dey lifted. My spirit dey elevated. I just get one kin! E be like say I dey top of de world. Because omo! Gaskiya na like dey dey talk say, de one with God na majority. Infact, when I dey do de spiritual activities no be say I dey feel like say I dey top of de world, I actually dey top of de world. Seated above. Heavenly places and power. Na dat joy. Dat joy wey you no fit buy… na him be my koko. I dey tell you. Dat joy wey you no fit buy with moni. Dat joy wey just dey come like fresh water dey rub for your stomach. Dat kin tin, omo! Dat feeling I no dey use am play oh! I no dey even joke with am at all. To go church omo! I go pack myself. Package myself well. I go dance. I no dey… hey! Me form steeze? Wetin I get wey I go dey form steeze? I go dance well, celebrate, celebrate, celebrate. Omo! Dat tin I no dey use am play oh! Kai! Omo! Dis kweshon really give me joy.

Omo! I dey tell you dat time. Hey! Dat tin I no even use am… my parent omo! Who… may we break am one one. You understand ba! My Moda — dat one na gold. If dem say pesin na gold, na my Moda be dat. Omo! Dat woman na contributor general. Contributor general — na him be my Moda. Dat woman na beta pesin. I dey tell you say, if I wan marry now, I go marry woman like my Moda because dat woman she get de heart of gold. Dat heart wey, she go see pesin [hisses] even though you no be her child, she go fit stretch hand of help to you. Den you con consider say me I con be her child — omo! E get times wey I dey broke. I no get anything, she go just call me say may I no give up. Dat kin tin — “may I no give up”, say… joy is coming. Say beta days dey ahead. Say there is light at de end of de tunnel. Omo! Dem kin talk — e dey give pesin dat kin motivation to do dem kin tins wey you no fit do before. Dat joy from within — na my Moda dey cause all dis tin. I dey tell you dis tin. If I con move now go my Fada, hey! Dat man na beta man oh! Even though sometimes ma, sometimes de no dey. But e get de way say, kai! E dey come through — omo! My Fada, na Soja e dey do before, but like dis na, e dey less like dis. Me and him go dey rapport one on one. On a man-to-man basis. No dulling, no chuku chuka. Dat kin tin. Dat kin joy of communicating man to man. Even though as I dey like dis, e get some kin tin wey I wan communicate with my Moda, but based on say she be woman, she no go understand de depth of wetin I wan talk. But as na man to man — omo! Which day I con dey even tell my Fada say I wan marry oh! Kai! Omo! I just wan get my own pikin me sef. You understand, so dat life go continue like dat. But de man con tell me say — dat kin advice wey e be from experience no be just head knowledge na. Dat kin advice say, just take your time, handle somethings less less fes before you go con high advance level. You understand dat kin of tin? Dat kin tin na him give me dat kin motivation to just maintain may I build myself. May I grow so dat at de point wey I con get my own family, me sef I go be a point of advice, counsel to my own children also. Dat kin tin, you understand na? So, dem don contribute. Kai! Omo! And I dey really happy oh! My heart is very elated. My joy dey full because dem guys — na gold dem be. Na gold dem be. I no go lie for you na.

The way dis Kweshons dey fall in ehn! I just dey get the kin joy. Because mehn! Dis my spiritual leaders — omo! May I break am so dat you go understand de whole tin, you understand wetin I dey tell you? Like how I dey tell, I be enter one kin trouble recently like dis. Wey omo! If to say I dey follow my own feeling like wetin I be wan do, de trouble for just dey worse sef. Because ehn! I know say I never get knowledge as it is for dat kin trouble wey I go enter. But, I con reach out to my special Fada. Omo! De man just… kai! Omo! De way de man take run am ehn! I no know. I know say na — Ah! I sha know say na God really help am. Because ehn! My decision was too unlikely. Ah! In fact, with de way e con respond, in con draw me close in love, correct me in love, tell me de way out, tell me wetin I go do, tell me how I go navigate, get tru challenges — omo! Within a twinkle of an eye, I don comot for dat trouble oh! I con dey wonder say, why me I no think like dis? But, I con understand say omo! like dey say, experience na best teacher oh! De man don go tru dat jin tin. Because when he just teach me how e take comot for de tin — omo! and de tin con help me. You understand wetin I dey tell you? Dat my spiritual Moda, dat woman na beta woman she be oh! Ah! She go call me like dis. She go dey ask me how I dey take do, wetin be my growth, how I take dey grow. She go reach out to me, we go talk, we go laugh together. Omo! Dat kind feeling na something wey I no wan just do without. Omo! Dat feeling na something wey I love. And I really like am and… I no dey even take am for granted. I no dey use am play at all. Dat kin feeling wey you get pipu wey dey love you and dey dey show am — omo! even in your error. No be say because of their love dey go con pamper you like say you be pikin wey wear pampers wey no be size four pampers. Dey go call you, discipline you, but it’s still in love. Dat kin tin wey you no go feel rejection but you go feel corrected. Because rejection na one kin tin wey me I no like oh! When no be say I dey court room, I go con pesin, pesin go con come, con dey judge me because of wetin I do. No now, e no make sense. Because dat kin feeling fit make pesin feel dejected, depressed. E fit even commit suicide because of dat kin feeling. But dis kin love wey… wey dey dey show — na beta love. And me sef I don learn dat kin tin. Because if pipu come to me now with situation and tired, me too now go show dem dis kin love. And dey go understand say dis tin na something wey e suppose dey go round. You go help to help others also. You understand dat kin tin I dey tell you.

Hey This question wey you ask me so I really like am ooh because hmm hmm sporting activities I really dey indulge in sporting activities ooh especially the one ahh especially jogging you see jogging hmm, every morning I dey go jog because ehh jogging dey help me e dey make me feel alive that kind morning jogging wey sun never too comot too much wey I go just go dey enjoy the sun rays for my body I de my adrenaline go just dey pump on a normal level I go just dey enjoy dey flex dey go omo that jogging early in the morning I go rise before the sun comot too much like that with my joggers and my nice shoe I go just go a distance that kind early morning vitamin d sun omo I really enjoy jogging ooh den I go come consider football ahh ehh ma no lie for you na small rooney dem dey call me ooh because football make me dey alive I really dey enjoy football well well that kind joy of having pipu you can relate too on the field omo I really enjoy am ooh the football dey make me, e dey make me feel every blood for my body dey move well you understand wetin I dey tell you na hmm you know that kind team spirit football dey also give me that kind team spirit wey I dey, I work together with other pipu to achieve a goal omo e no sha easy to score goal for field ooh you gats sweat you gats do many dribbles many passes or you see that passes na wetin cause may everybody for that field dey one that unity e dey make e dey give me joy because I be one kind person wey be sey I like to dey to function by empathy I like dey understand pipu dey put myself for other pipu shoe so that I fit understand wetin dem dey pass through and this football dey give me that privilege to understand pipu the more because understanding pipu at a point e fit no easy but na the best thing for every man because you gats, you go meet pipu at every point of your life and you gats relate with dem so this thing don dey train me e dey make me, e dey give me joy from my spirit na peace from within I dey experience whenever I get to function in all this activities because e dey help me dey alive e dey make em get joy e dey give me peace of mind omo toh I don talk, I don talk well ooh but hmm football and jogging na my basic sport wey dey give me joy wey dey make me dey alive toh.

Hey dis thing wey I ask like dis na very better question oh, because um e get one time, some time ago wey I been dey little like dat, I bin dey like make I dey primary three, or something like dat, around primary one to primary three sha, so I con watch one music video by Davido Omo dat thing still dey my head till now oh um de guy dey unstop one yatch like dis, he dey go hin just dey sing song ontop yatch dey dance Abdu con dey d guy just dey sing dey sing, I con dey ask dey who b dis because hin just dey strange to me at point because I still dey small, but dat thing don get lasting memory for my head, because um dat thing as e dey like dat e cin make me dey tell my self sey Omo, de only tin, de best wey I don see na motor ontop main road oh, but I con tell my self sey Omo if dis guy got get yatch me sef I go get yatch oh, because na enjoyment, na luxury na pattern of life na, so I just wan get yatch so dat aleeast me sef if I dey with my own wife I dey with my children I go dey go dey enjoy, u understand Wetin I dey talk, also I get one time wey I go watch one karaoke like dat, I no even know how den dey call am, but na karaoke na hin I dey call am sha, so dat karaoke I go watch am, de guy just dey sing, de guy hin no rehearse de song hin no even prepare for am hin just dey sing, he just hold mic, e b like dey de guy just commot for heart break, like somebody bin break hin heart, one girl bin break hin heart, so hin jus come dat night hin jus come make hin jus enjoy hin sef make he just forget all de pain, he con see stage wey hin go sing, d guy cin even get some hidden talent hin con carry mic con dey sing Ana hin instrumentalist con enter join with an dey play according to Wetin he dey sing, one de thing give me one kind joy, cause dis guy no even practice for am hin no prepare for an, no b dey hin plan for am, but de thing happen and he got cope with de whole thing, d thing con dey make me dey think sey of dis guy no fit prepare for dis thing so why I go cin dey worry about life because um life sometimes e fit come with him own challenges oh, and I no go prepare for am, u no go anticipate sey so so thing dey come, but e gatz just come, wen e come like dat Wetin you go do, u just take am as e dey o, because I no get Wetin u go do, u go jus manage d whole situation, u no go faint u no go die, u no go dey weak, u go jus carry an as e dey, so those kind thin, e dey give me joy to experience all those things because, Omo those things dey teach lessons and make my reasoning dey up on concerning certain things, and I like am well well um Omo.

Heyy Omo dis question um I no b dat kind persin wey dey like watch tv before I no even like to lis ten to news Wetin concern me, me I just be dat kind social media person wey I go just do social media dey do scroll, just dey like dey comment like dat, but one of my friend con dey tell me de incident wey dey happen for Ukraine and Russia, I cin dey ask my self I say dis guy con get plenty information oh, wey dey make an dey relate wey he even get information about certain things socioeconomic and de rest, I con dey ask my self sey why me no watch TV, I no go fit lis ten to news, I no go fit pay at ten tion to de happenings wey dey happen around me, I con dey ask myself sey dis thing no suppose b oh, I con dey tell myself sey I gatz change my mode of operation I gatz dey well informed because information na hin we dey use fly o, so I con dey, I con dey focus say no I gatz pay at ten tion on Wetin really matter, Wetin go help me, Wetin go give me say for public, no be social media go give me say for public na Abi na Wetin dey happen for some blog, no b those kind things, no b Wetin dey keep society going be dat, na Weti dey really happen, de benefit of dis information wey we go give us edge, edge for certain situation, Omo I con make a resolution sey I go really pay at ten tion to dis thing oh, I go,I go really pay at ten tion to information, I go ,I go give myself time to focus on Wetin really matter as regarding societal values, happenings around me, all those kind things na Wetin go really help me and give me edge if pipu dey talk about certain things wey dey happen, e go con b like dey I no even dey where dey happen and I fit dey for where de thing dey happen but I no pay at ten tion to Wetin dey happen around me and e dey really bad, some information wey I dey consume for Tv and radio, radio na even better platform if light ni dey or dem no even supply electricity, I got dey use radio and I get radio for my phone and I dey even dey use am, so de information wey I dey consume for de radio e dey tell me Wetin dey happen around me I feel really good like I get dat kind internal joy, dat kind um peace of mind because I really dey informed, like now dem sey something dey happen dem dey um things dey happen for town wey dem dey carry pipu, Toh me now as I do dey informed I go dey very careful around dat point, if I dey really go dat place I go dey really careful so dis thing information e dey give me dat kind cutting edge for situations and na why me I really like am b dat o um.

Hey Omo u con make me flash back con remember around twenty um e b like sey na twenty ten oh wey I bin go, I bin go one village, I bin gi village like dat o um dat experience no b something wey I really I really get joy even tho dat time I stil dey much little but Omo dat experience na really beta experience oh, because I bin meet some pipu wey I never meet for my life, and de way dem con accept me con make me feel so special as visitor, I ci visit some kind place wey Omo I bin don dey read for textbook wen I dey small for school dem dey tell me about am oh, I con dey see am physical for my eye like for eye ball to eye ball Omo, dat experience no b something wey I really joke about, Omo de thing really give me joy so, dat time I even see how well take dey how d um technology wey dem dey use dey do well dey do water, d thing cin dey give me joy, meet old pipu, pipu jus dey dey give me money Omo, really dat time was a very good time, so around some years back again I still con travel go south, dat kind side we go for one spiritual program, Omo na very better experience, dat time wey we dey go for road Omo I say I no go even sleep sef because Omo I no travel go places like dat, too much like dat, but dis one na make I use eye dey see places wey I dey pass for motor even tho we no go stop, but d thing con give me joy b dey I con see some places wey I don dey aspire to see, some universities wey dey by de road side wey I con see with my own eye, eyeball to eyeball, I cin even get Joey we con get to de place ma self wey we wan do de program dem con give us food and make us feel comfortable I con even get friends con come around, pipu wey u no no wey dem con dey friendly wey dem con dey um de thing con dey give me one kind joy like, I con dey tell myself sey, Hahn if pipu wey I no no fit give me dis kind joy Omo e b like dey better pipu still dey dis world oh, before I bin dey put my mai d sey better pipu no dey because Omo pipu just dey some kind dem gi jus dey do anyhow sometimes, de thing no dey really give me some kind joy, as I go see as I go dis adventure, I con see how pipu dey do, I don b like ahh no no no, dis things na better thing and dis pipu na better pipu too and I go like go back those place because those pipu really show better love and na love we dey use make friendship naw, I no understand Wetin I dey tell you naw.

Toh me I no b dat kind person wey like dey go club like dat oh, but e get one time wey I bin go club with my friend Omo de experience sha dey ok oh, e jus b sey those my guys dem too dey do <laughs> dem dey do too much oh, we go, we bin commot from house we dey make we go enjoy oh make we go just enjoy our self, Omo na so oo, naso dem con carry me go one club like dat, Omo we go dem cin sey Wetin I go like um dey on, Wetin I go drink I con say ahh toh me I no sabi drink alcohol like dat dem con dey okay so but dem get some kind soft drink e no too dey common like dat but e go,e go make me sha dey I con say Toh make dem just give me fruit juice because me I no b dat kind person wey dey try thing wey I never try before, so dem cin give me fruit juice, um those guys con go put cold um ice block dis thing for inside de fruit juice, de fruit juice con dey give me joy I con dey feel like e b like dey dis guys dem sey I no dey enjoy oh, Omo dem cin sey make we go dance me wey I even like dance normal normal because of my social attitude like dat, I go there I scatter de dance floor I even say make I do karaoke, I do karaoke I sing sing, me sef no b dey I say sing like dat oh but I try my best my guys dey there to cheer me up some pipu I see dem dem dey bone dia face dem no even get joy for my song but me as my guys dey dey cheer me up me I go I sing I sing, when I tire as I see dey Toh na time to go relax I kukuwdrop dia mic e no get wahala, but anytime I go I dey always get joy me I get joy, my peace, me I don tell you before, dey life too hard, life, life pass to dey think to dey disturb yourself dey um Omo me I no dey for all those ones o me I jus dey make I dey enjoy make I just dey flex because na um Wetin dey life wey u dey use hyper ten sion wan kill yourself me I no dey for those ones oh, so anytime i go club with my friends na better feeling I dey always feel peace of mind wey I just na like my escape root for de trouble of dis world because dis world na trouble too much, u stay here u go hear sey dis one, I stay here u go hear dey dat one, wahala too much so me I just, na like escape dis thing just dey sey atleast na time to jus relax, rewind, unwind with my guys like dat because Omo those my guys we don dey for a while o, we dey understand how things dey take dey, e no dey easy with anybody of us o but atleast we dey together we dey enjoy ourselves and peace of mind dey always dey so, and me I like am well I like am well so I no go lie for you naw.

Omo this question na really better question ooh because me na better dancer me I be ooh I get joy to dey dance eeh dancing na better thing for me ooh omo e get one wey I been, I been dey really down like that some things no dey really give me joy I been dey think about some things and the thing come dey make me dey, e come dey make my mood dey down that kind depressed feeling na I come dey ask myself I say ahh I no fit just dey like this na wetin I go do do help myself na in I just go download one danceable song ooh joor, I remember that song that song na one praise song like that na in I put am for my room na in I start to dey dance ooh I dance dance dance ohh I dance omo as I dance finish like this I come notice sey omo my body come dey light I come no dey think about those things again anytime I thing about the thing again I o come dey see sey smile go come dey come my face I come dey sey ahh e be like sey dancing na antidote to depression ooh omo since den na in I no dey take dance play ooh any small thing you go see me dey dance dey dance dey shake my body, I be better dancer ooh because eeh me I understand sey life pass all this things wey person go dey think come dey use thought come dey disturb himself dey cause problem for himself you go come dey dry like sey person no dey chop person, person come dey chop well come dey dry na because of thinking and me I no fit be that kind person me I understand sey light dey end of tunnel, I understand sey joy will still come and I see sey joy dey come in the morning so me I no come go dey disturb myself with any matter again ooh I go dance dance till my joy come if I don get that joy I go still dey shake my body dey shake my body I fit dey roll for ground dey jump if I no see dance dance again I go dey jump if my body don tire na to just dey roll for ground because me I like all this things ooh because na something wey if I dey think too much I know sey e no good for me so my antidote na dancing ohh I will dance dance dance ooh me na Davidic dancer dem dey call me ooh Davidic because to shake body na better thing even bible talk am sey a merry heart doeth good to the bone so me wetin come concern me with thinking omo I go dance ooh dance na really my antidote too mood swing me I no even dey get mood swing if I don dey see sey eh my mood don dey spoil nothing concern me I go just go dey dance u understand wetin I dey tell you na I go just go dey dance wen I dance wen I dance dance dance see sey ahh everything don set for me so wahala no dey for me again I don move on be that ooh me I no get problem for this world ooh me dancing na better thing e dey give me that kind positive joy, positive joy na in me I dey positive, positive, positive no negativity for my side ooh na so me self I dey ooh hmm.

Omo me many things dey trigger stress oh and na why me i no even like to come dey bother myself about somethings anymore omo work stress my work pressure person because you be oga no mean sey you go dey talk to pipu anyhow na person go you go owe person salary omo the thing go just dey disturb me so me I know i no be that kin person go dey pay at ten tion to all those things work pressure na enough enough wahala to even to even make person mind dey devastated dey depressed. So me i no want amm relationship ma sef come dey you go come get one girl wey come de wey de come dey pester you dey disturb you dey disturb you ah me I no even dey i no dey omo me i no dey want all those kin troubles. Relationship stress den go dey say you did not call you are you you no call you no you no buy gift you no buy this one sey birthday pass you no celebrate, omo which kin wahala be all this one me i no dey into all those ones oh this stress na something wey me i no like at all. Financial worries come dey again, financial worry um worries wey go just put person dey give person one kin one kin unnecessary headache unnecessary headache go just dey financially unnecessary headache go just dey because you just one um just wan meet up to standard oh at least so that you go dey get things to eat dey get clothes well dey get roof over your head financial stress you go consider one dey consider sey salary no meet up to finances the capital to the expenses wey you dey spend you go come dey try calculate dey try balance yourself were as no be really your fault no be even your fault no be sey you no dey no be sey you no dey try you dey try but the whole country no even come dey make things ok again things wey we dey buy five naira before now e don e don turn fifty naira how na How we wan take and salary no dey increase all those things dey trigger wahala for person body all those things dey trigger problem. So me i no even be that kin person wey wan dey wey wan dey focus on these things i just wan dey live within myself within make i no even dey stress myself because i notice sey if i dey stress myself i go just dey um i fit get hyper ten sion so me i no i no wan get hyper ten sion i no wan dey dry i no wan die early ha i wan spend better time so me i no dey give myself to all these worries oh. All these wahala for trying to meet up to standard all these work wahala oga ma go come dey talk some oga wey no sabi talk go come dey talk rudely dey talk anyhow because of salary wey den go give you how much be the salary, salary wey no fit buy one bag of rice and the rest like that So things just dey wey dey give person wahala but you no go focus on dem because if you focus on dem na wahala you dey cause for yourself.

Omo um dis question na very beta question ooo. Because eh, ma talk na two side of story i get for dis thing e get one-time wey peer pressure dey actually um disturb me oo, like I dey like feel among oda pipu. So, if oda persin dey buy dey buy dis thing after work, me self I go want buy um, even though salary wey me I dey collect dey less, but because na my guys, even dough dem dey collect beta than me ooo, I go I go want feel among, I con dey buy wetin dem dey buy, at de end of de dis thing, after two weeks, I come dey see sey me I no get money again ooo. Everything dey red for me, but my guys go still dey flenjo. I come notice sey me I no dey deir same lifestyle with dem ooo. Why I go go dey compete with dem? Me, I don really talk am sey I no go dey give myself to competition. But dat time, pressure come dey give me wahala. I come dey ask myself sey why I dey give myself all dis trouble. Which kind life I dey live like dis no be fake life be dis.why be sey I go dey I dey collect small money as salary, I go come go dey try dey live to please oda persin? I come dey sey ah, dis one no fit work for me ooo. Beta make i just focus on my myself ooo. Make i no dey even put myself for oda pipu shoes, dey dey compete with dem. Because um, no be everybody dey dey earn de same way I earn. So, I come come out for dat place, I sey no, I no go dey do peer pressure again. I go dey live within my means ooo, so I no go put myself for trouble. um Omo, na de best decision wey I make with dat ooo. As I no dey give myself to peer pressure again, omo, my decision-making process come dey based on my need, based on wetin I need actually at de moment, based on wetin go fit elevate my life. If na food I want buy, calculation I go make am. No be sey because because persin dey buy food for restaurant, me sef I go buy food for restaurant. No, I no dey like dat again na, before I dey like dat, but now I no dey like dat again. If I want I want cook, if I go buy my ingredient to cook, I go go house go cook go enjoy myself. Because eh, de money I go use buy ingredient no be de same money I go use buy food ooo, and de food na just small food like dis wey dey go even do eh no go do me. But I go come go dey do to please oda pipu? Me, I no dey dat one again ooo. Peer pressure no gat nothing on me again Me, I don free myself from dat na bondage, na beta slavery. Because me, I don understand sey ah, why I no go I no get riches pipu, I go come dey compete with dem? Based on sey wetin now, e no even make sense. If persin hear am, dey fit even slap me. Because ah, me I dey collect so so amount, I go come dey give persin dey dey compete with persin? I go come spend all my salary in three days? How I go come take exist for de remaining twenty-seven days wey dey month na? Now, me, um no be beta thing to do ooo, to dey compete with pipu ooo. I don make up my mind sey peer pressure no gat nothing on me. I no dey again, I no dey interested. Peace of mind na im be my goal ooo. Peace of mind, peace of mind kenan

Dis question wey you ask na really better question ooo! Omo, you get some kind things wey me I don dey do to myself to help myself out of anxious moment ooo. Because if you go take decision out of anxious moment omo, you go come notice sey dat decision on de long run go come affect you. Ah ah, which kind trouble be dat? Persin go just bring urgent something for you, you go come dey anxious, you go come give response, and na wahala you go dey buy for yourself. So me, I have if I dey anxious like dis, I go just first give myself a deep breath. I dey always take dat exercise, deep breath-taking exercise ooo. Me, I no sabi how dem dey talk about am ooo, um I go take a deep breath, hmm, I go relax my mind first. Make, I no go think in rush, make adrenaline no go pump something, pump something for me, I go come dey think in rush, go put myself inside trouble? So I go take deep breath before I give response. And um, me, dat one na better thing for me to do ooo. Because if I go give response out of pulse like dis now, na wahala I dey buy for myself. Because who go hear sey na so so so persin talk dis one, sey dis one go talk anoda one? So na better update I give you like dat ooo. So um, I just also um, I dey put my mind for de present moment. I dey try understand de situation at de present time, present time. So I dey, I go come use am relax my mind. And sometimes sef, I go fit sey ah, so if I don comot for dis kind problem for past like dis, I fit still use am comot for dis same problem now na anoda thing wey me I dey do, I dey put my mind for things. So also, I dey also um use exercise as escape route ooo. Because omo, e get sometimes wey um, wahala go too much for you. Dis one no even be urgent wahala, dis one go be wahala wey follow you anxiety, stress wey follow you comot um. Me, I go just use my exercise, I go sometimes I go just um play music, jog around, make I just relax myself. Because um, um wahala plenty, if you focus on de wahala wey dey, you go just dey hurt yourself, you go injure yourself. So um me, I no want all those kind troubles. So I dey try use exercise as escape route to comot for all those kind troubles. Because on de long run, na me ooo, na me against de world ooo. Because nobody is coming to help me, I go just exercise myself. Dat one na anoda escape route for me be dat ooo. So?, de other one sef, I dey also try creative expression sometimes. If de thing too much for me, I go use my body bodily expression. I go just use am give myself hope, give myself away um. Also, I um lastly, me I dey also I also dey ask for help ooo. Me, I no be shy persin to dey sey I no need help from pipu. I no be introvert ooo. I dey go ask bro, how you go help me out of dis situation? I go ask because um, de persin wey close im mouth na im no wetin dey do am ooo. As far as I get mouth, I go ask pipu sey help me out for my situation ooo. Na better update ma!

um Omo, dis one wey you ask like dis, e come make me refer back to a situation dat time. Omo, e get one time where I bin dey school like dat ooo, I come need one urgent money like dis, now, and I want buy one textbook like dat. Omo, as de money no dey, and everybody where I bin call, wey I reach out to friends, family, or dey sey money no dey because at dat point den, um dat time no be salary time like dat now. So omo, I just dey, I just dey, I just dey, um I no know wetin to do. Why I bin dey think, I bin dey think, de thing come dey get to me, and I be dey me I no be person wey na na thinking person. I don try my best, I don think of way to raise money, money no dey raise, no money no fit omo I no know um wetin I just do be sey I just carry my phone, I just play music like dis, I start dey dance dance dance dance. I come notice sey I come dey feel light because my heart bin dey heavy, haba. I bin get friends, and dey no fit come through for me, and I no fit me sef no get money to answer myself for dis kind situation. And na something wey I need urgently and important thing, na very important thing wey I need for my school. And den friends no fit help me, dis people no fit still help me. How I go take con do am? I come dey play my music, dey dance omo. I just notice sey I come dey feel light, dat joy come dey come again. As I just dey get joy, dey go dey dance dey dance dey dance dey dance. E come reach one point, my leg no fit even dey dance again. I come sit down for ground dey dance, dey dey do creative expression, just dey dance. As dat one ma no do me, my nyash come dey pain me, I come lie dey roll for ground dey dance dey dance dey dance ooo omo. As I finish all my dance dance dance like dis, I sey to myself sey with with anything wey go happen, make e just happen because if God dey for persin, nothing man go do again now. So as I just dey like dat now, naso I receive one call ooo sey um sey um sey dey no get much ooo, but de money wey dey come send fit come covered wetin I want buy. I come dey ask myself sey if I come sit down dey give myself problem, hyper ten sion with all dis thing where I dey, I go dey think sey if if sey dis blessing go come. Ah, I come notice sey ah, blessing sometimes dey come when you dey rejoiceful. So ah, I come dey tell myself sey no ooo, it no go get any time wey I go ever allow my problem overwhelm me again. Even though I get problem, I get wetin I need where I no come get ah, I no go allow overwhelm me. I go allow everything work out well because um na person wey dey alive. Even buy something self, if you no dey alive, how you go take do? me, I just know sey na my own way out be dat ooo.

Omo hmm dis question ma na another question ooo wey na beta question because na rejection na something wey I done experience when I dey little ooh because I be one kind person wey I no too fat like dat I dey slim and anytime and na me I like foot ball because e dey help put dat kind thin spirit for my body and me na person wey get joy, so I de like exercise my body um like dat like dat. so I come notice sey if I go play ball pipu wey de de field go come dey laugh me come de mock me sey me I no get stamina I no get body for ball and de thing come de get to me, de thing come de pain me, like e de make me no fit stand for public because anytime way I wan stand I go come dey remember wetin pipu go talk I go come de expect sey person go talk dis thing and e go spoil my mood so myself esteem no really come get strength like dat I come dey tell myself sey no I no fit continue like dis because me I be kind social person and I no fit de social with person and come de expect sey d person go talk down on me and I go come de cry noo noo be beta thing to, no be beta position to dey like. I come tell myself sey e get wetin I go do, wetin I go do be sey I no go allow wetin anybody de talk make e get to me again because if I dey allow anything wey person talk get to me again because if I dey allow anything wey person dey talk get to me e go come make me dey feel bad whereas no be even me get de fault say I dey do anything to add to my statue or to lessen my statue so why I go come dey think like dat, I go come de give myself thought because person talk something about me? no na I come tell myself sey no o I no go even disturb myself again so, naso I take comot from dat kind for dat kind dis thing o na dedication and commitment o I commit myself sey and I commit am to myself sey I no no go even allow any body word come dey distub me again and de thing come work for me like e work for me like dis now anybody wey talk anything about me e no even dey get to me I go even laugh with de person d person go come sey ah which kind person you be I de insult you and you come still de laugh eh me wetin concern me I sha know sey I no be my fault say I dey slim no be my fault say I de tell so why I go come disturb myself with all those wahala na wetin me I use comot for all those kind trouble be dat oooh and help me e really help me because hmmm like dis now I am a very bold I dey bold I fit stand, I fit talk I fit communicate without expecting any insult or anything like that shey you understand wetin I de tell you

Ei! Dis question na beta question be like sey e juz dey understand me well becos e get one time wey I bin go learn um photography—how to dey snap photo. Omoh! Dat tin na very beta experience wey I I no regret. I even dey wish sey dat time neva even pass becos I really really really I I enjoin am becos I con get opportunity to meet with pipu, share with dia experience, capture dia moment, make dem excited, give dem photo wey wey de go remember all dia life. In fact ma sef, I go one of my friend house recently, an I see one photo wey I snap am. E frame am put am for di wall. E sey e like di picture. I con dey dey proud of mysef becos if to sey I no learn, I no go dey I no go impart other pipu life. But now, I dey impart other pipu life with with di little tin wey I get to offer to dem. Na na service wey I dey offer to dem but de get joy to to to to to to di service. De con dey understand sey life na na turn by turn, life na bit by bit, so process dey for everytin. Omoh, dat experience na very um unforgettable experience oh. I really am enjoin am gan. I enjoin am, I enjoin am, I enjoy am. Also ma, e con get one time wey I con dey learn carpentry. Dat work na beta work oh. Becos um to allow pesin dey sit down wey dey comfortable for for for chair no be small tin oh. Becos you go go places you go see pipu don dey taya but nowhere to sit down. But de go con you fit offer service wey pesin go sit down dey comfortable, dey okay. Ah ah. E con dey gimme dat kain sense of achievement sey no if you fit solve a problem for dis life, you are a you are a real hero. Na no be so no be to dey fly for air like all dos um superheroes na ein be di tin oh. Real heroes na di ones wey dey solve problem. Problem solvers na dem be real heroes. Na dem dey come through for di masses, na dem dey come through for di pipu. Even for system wey don fail, real heroes na di ones wey fit capture pipu moment sey ah during wedding experiences, wedding. Pesin dey wed, an an e know sey dat dat tin na once ina lifetime. So, if pesin dey wed like dat, e need photographer wey go capture di moment, videographer wey go video di moment so dat you fit go dey refer back to am even hundred years after. An na wetin I dey do, an e dey give me joy, e dey give me dat kain inner fulfillment becos um no be small tin to to to be to to to be a problem solver oh. But na beta tin be dat. You understand nau.

Ei! Dis one na beta one oh. Eh, any adult wey wan further ein education na dis advice wey I wan give you nau like dis, na beta advice. I go even I go beg you wey you lis ten to well am becos eh um e go seem like sey you dey late or you you no dey fulfilled for life. Omoh na lie be dat oh. Sey you go go class pipu go dey mock you. Na lie! No allow all dos lie get to you. See, if you wan further your education, go for am, go for am. See um go for am na beta tin, na beta option you dey go for like dat. No joke with am. Anybodi wey tell you sey you are late, e no get anybodi wey dey late for knowledge oh. Di only time wen pesin dey late for knowledge na wen e don kpai, na wen e don die. If you still dey alive, every day is a day to learn. Go for knowledge! Go. Go. Learn more. Na understand if you understand dis tins you go e go help you. Make nobodi lie for you. You don see pipu wey for dia old age de be professor. No be sey de dem sef de no start early but de get di privilege of understanding dis tin wey I dey try explain to you sey no time is late. It's beta it's beta late than neva oh. If you no do am at all na ein bad pass, but if you do am even though you dey late, na ein beta nau. So, go for am oh. No allow anybodi um deceive you sey you don dey late or you no fit achieve. Anybodi wey no fit achieve na pesin wey no put ein mind to to anytin. If you put your mind to anytin you go achieve anytin wey you put your mind to. Make nobodi stop your shine, make nobodi stop your light. See, shine dat your light make nobodi dey um see you less oh um. If you wan go further your education, go for an. Whether na even secondary school you wan start from, go for am! Go for am! No dey no dey ashamed. No dey ashame, no dey look down on yoursef. No say pipu go mock you. No say pipu go mock you. You juz go for am wey you know sey at least you dey achieve sumtin for your life wey no be sey pesin go con dey see you sey you no you no you no fit do anytin for your own sef. E beta wey you um wey you be di help for yoursef oh becos if you dey wait for on other pipu sey pipu go help you, de go juz de go leave you on di long run. So you, be be be your motivation. Anytin wey you put your mind to you go achieve am. If you wan further, go for an. Me na my advice be dat oh. Becos um dis advice wey I dey give you nau, no be everybodi get access to am. But me I dey give you becos na beta advice be dis. Na di best one wey you go pesin go tell you sey wey you no go for sey you don old, no allow dem tell you like dat. No allow dem tell you like dat. Na you na you go push yoursef sey no I go gree for anybodi. I go go for am an I go achieve wetin I wan achieve. Na so nau.

Omoh um culture dey dey na beta tin oh. Culture dey promote joy, e dey promote sense of belonging, e dey promote value, e dey promote purpose. Na wetin dey gimme joy about culture be dat. An me I really like sey pipu stick to dia culture, make de understand sey no oh de get other pipu wey dey in line with wetin de dey do so dat e go foster team work, e go foster oneness, e foster togetherness so de go fit achieve. Becos um anytin wey fit bring two pipu together to achieve sumtin, e go work oh, I dey tell you. Becos um anytin wey fit make pipu join hand, you know sey even if you if you check am two hands are beta than one. If you wan lift sumtin, an you con dey lift am with only one hand, e no go e no go dey balance to even lift well. But if you use your two hand, e go lift well. Juz imagine sey two pipu of di same culture con join hand together to achieve sumtin. De go achieve an well, an e go dey nice. E go even give dat kain joy. Culture na beta tin, culture give sense of belonging. Culture, e dey e dey promote um e dey provide sense of belonging. Culture dey connect pipu. Dat heritage na sumtin wey we suppose even talk about well oh becos culture na wetin dey cause dat tin to function well. Heritage na sumtin wey dey pass down from generation to generation. For example now, pesin grand gate great grandfather pass down di culture to di grandfather, pass down di culture again, di grandfather pass down di culture nau to di father, di father nau pass am to di child, di child nau pass an to ein own child. Na so di continuity continue, na so di tin go make culture dey stand. An na na na oneness be dat. Any information wey fit pass down to your generation, dat means you fit help di next generation to build up demsef. Na wetin be di good tin of culture dat. So, you go teach dem di way out of out of many troubles, out of any situation, out of any palava wey dey come. You understand wetin I dey tell you nau. So culture, if you dey culture if you dey celebrate pipu celebrate cultures oh becos cultural value an um de juz dey like dat. Cultural value dey influence pipu's perspective, e dey influence oh. um I no go lie for you, e dey influence. Pipu go dey think di same way becos dey come from di same cultural background. I dey tell you. Some pipu no dey bath becos why de no dey bath? Becos for dia side, water no dey, an everybodi no con dey bath. E don dey pass down for another generation. So, if de come a new setting wey de con see water dey surplus, e dey strange to dem. Na perspective be dat. You understand wetin I dey tell you. So, dis kain tin na if you check am on a long run, na beta tin. um see dis um culture, e dey promote community ties. Community unity, oneness de dey. E dey promote am oh. An you see na na wetin we need for di society to move forward. If you no if community oneness no dey, if oneness no togetherness if e no dey, we no fit move forward, an na wetin we need, an we gaz move forward. So, culture na sumtin wey we gaz we gaz look into, an I feel so good sey pipu understand dis tin

Me I like dis kweshon wey you ask very well o. Sey wetin pipu suppose dey learn for religious house? Na beta kweshon be dis o um. One thing, e get, ma start from from from dis one. See pipu suppose dey learn love o because um de division for our society today, e show sey pipu no dey learn love um. How pesin go just dey no no go no go get empathy, no go get sympathy for other pesin. Na because dey no learn love, and love na important component to keep de society together. If love no dey, nothing fit stand. If two pipu dey waka together and dey no love dia sef, dey go dey look for way to kill each other. Dey go look for way to kpai each other, and e no dey necessary. Love gas dey. If love, if love dey, dey dey taught for dis kain religious houses, problem no go dey. I dey tell you o. Another thing wey you go consider wey dey dey teach na compassion. Pipu no dey pity pesin. How you go go office, your oga go see you pour you water, pour you um water sey because you no you no you you miss one letter. E no make sense. All dis things na because compassion no dey no dey. And all dis pipu if you check dem, dey dey go all dis religious houses o, but why dey no dey teach dem all dis things? E no e no good now. Make dem dey teach kindness, how to dey kind to pipu, how to fit greet pipu. Some pipu no even sabi how to honour other pesin, how to love other pesin. You go see pesin for road, you go just pass, and you dey go religious house. E no make sense now. You gas learn how to say some some words like sorry, am sorry, please, thank you. um E dey necessary to sabi all those things, no be sey you go come dey raise shoulder as if na you get everything. Even though you get everything, you gas calm down because um things dey wey you fit learn from other pesins, things dey wey other pesins go still teach you. So dis things na something wey we gas consider. See we gas learn um religious pipu learn faith, because pipu don [hiss] pipu no know sey joy dey future, sey joy is coming, sey um weeping may endure for a night, but joy will come in de morning now. Because how pesin go come give im sef to depression and e dey go religious houses. E dey go all dis places. Why depression go come dey kill am? You gas know sey, just get faith sey everything will be beta, everything will work out well. Na dat kain inner faith fit help pipu o for dis our our days now, because um pipu go dey think as if na only dem na only dem get problem. No be only you get problem now, but other pipu gas learn to teach other pipu sey faith dey necessary faith dey necessary. Things no dey work out well now no mean sey e go end like dat now. E mean sey just push forward a little bit, persevere. There is light at de de end of de tunnel now. Joy will come in de morning now. So wahala no dey for all those ones now. If we are being taught, if dey teach all dis thing, everything go work work out well now.

Oook dis question wey you ask na beta question oh um a um as I com understand di question I com discover sey ha dis question um na rily important wey we gas even consider oh because um see tax dey concern me I dey wonder how government dey take um utilizes dis my tax payment oh Because um tax payment actually we dey pay am dat di society go dey beta na for di betament of di society na so wen di society dey beta infrastructure go dey planted social amenity such as gud road en dat gud road de necessary because you no fit dey go work in di moni before you reach work you go com get bodi pain because of pot hole e no make sense like dat na Gud road, electricity, um pawa supply suppose dey well, even though we no fit get twenty four hours we suppose at least twenti hours of pawa supply, twenty hours of electricity, gud wata no be sey pesin go com get wata in di morni e no go com get wata in di night, e no dey make sense e no dey make sense like dat See aga um gud wata na very important tin also as well so me I dey di way I dey feel about di tax wey I dey pay um now di government dey utilize di tax well and na una dey get joy because en if e dey if e continue like dis society go dey beta every tin go dey work out well No be sey we go com dey um sufa each oda, one tin wey me I go still talk again na be sey transparency and akantablity suppose dey well Because um even though dey de work, de suppose do pass wetin dey de do currently like dis oh um even though dey de work haha transparency and akantability suppose dey ha make every bodi dey akantabu di pipu wey dey collect dis moni and wit pipu wey dey do dis tin mey dey de mo no wetin dey de do per time so dat we fit even us we go dey encourage to pay our tax di more No be sey w go com dey um we go come dey pay tax we go com dey see sey today dey go do dis project tomoro dey no go do am again e no go make sense like dat so as e dey be like dis, akantability and transparency na very beta key primary ingredient wey suppose dey for dis tin also If e go dey e go rily make sense, e go really make sense oh hmm um you no sey um moni for dis moni wey we dey talk about na moni for di pipu yes na Dey supos um dis moni wey we dey talk about dey stil fit use am do welfare for di pipu, dey fit u welfare, because um pipu dey suffer oh pipu dey go tru a lot oh, no be lie oh pipu dey rily rily go tru a lot No be sey na small tin dey rily go tru a lot so if dis tax wey for di less privilege di masses, di poor masses mo try hep dem also you understand wetin I dey tell you

Omo times dey oh um I no go I no go (um)I go tell you di truth oh because um hmm, e get one time like dat um we I disappoint pesin, di pesin no be sey I rily wan disappoint di pesin but dat time I dey tell you sey um ends no dey meet you understand wetin I dey tell you na So di pesin na like my senior like dat oh, e de e de e de need moni for school like dat, I con tell am sey mey e no wori, mey e no wori mey e no even boda disturb our moda and fada because um I understand sey dat time moni no rily dey for dia hand so I com tell am sey I go I come tell am sey I go settle am make e just gimme three days I come di three days no be even sey play oh, no be sey I dey joke, I I I dey serious sey I go help am but di tin no come work because di tin wey I dy plan sey e go bring di moni no come hapun omo no be small tin I rily no enjoy myself dat day Ha like nooo kai I really fe um I feel bad buh di guy no come even understand wetin um I bin pass through to understand im come dey talk sey me I dey untrust worthy I no dey I no be pesin wey wey wey pesin fit rely on um omo dat tin rily get to me um di tin no rily no make sense buh as na small pikin I no fit talk anytin because if you check am self na me get fault because if I neva give am date like dat dis one no dey get im um im hope high But me (hiss) I rily I rily learn a lot from dat lesion sha because um I rily learn a learn oh because pipu pipu no dey understand sey some times tins no dey go as as we dey plan some pipu no dey understand so dey de always wan tin how de um de take plan am so if de wan somtin today you must give dem today and if e no dey today wetin pesin go do E no go, e no go kill im self na, so (hiss) sha dat lesson rily teach me sometin oh, e teach me sey first of all if if you neva sure of sometin um mey you no give pesin your word because pesin fit use your word go bank go collect loan now, dem go con tok sey um you tok sey you go pay am dat day no com pay am E go com mean sey na problem so (hiss) on di long run I com in rily I com go apologise to di guy I com um even though na me wan help am na me still com dey beg am sey mey e no vex, sey tin go work, e go work well, sey tins go beta Naso me self I com I com comot for dat situation oh, if not en na wahala be dat oh um